Zamaatu n ʒɛya ŋɔ ka bɛ dirila bɛ kali nachiinsi do so n ʒɛya ŋɔ o yɛla gbagino ka zaŋ mɔri zaŋ vili o nyingɔli ni ka pili zupilgu ka Saba be di ni ka do so ʒɛ o nyaanga ka yela neen piɛla ka di bom bo

Paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi ka paɣaba ayi ʒiri bin ʒira. Ka paɣa yino zaŋla tani ʒiɛ n zaŋ kpabi o bia ka yino mii zaŋ chinchin tani n zaŋ kpabi o bia tihi ni mori nyɛla din yɛm luɣuli kam

Bihi anahi n boŋo bi zaɣ yino kam nyɛla dabba ka bi zaɣ yino kam laɣam niŋ suhupiɛlli ka bi gbubila gbambihi ni silba nim ŋo n yɛn tooi kom ka biɛla kom ŋo puuni ka ku baɣala lari

Paɣa n boŋo paɣa maa yɛla tani liiga ka bob tani maa bobga o ʒimi baɣa dikpuni dikpuni shɛli din kama nyɛ kamani tankpaɣu ka teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tam teebuli ŋo zuɣu kurifooti nyɛla din gba ʒɛya ka duɣu tam dizuɣu

Tumtuundiba m-bɔŋɔ do' so gbubila soobuli ka pan dibaayi nyɛ din ʒi o tooni ka o bɔbi bɔb’shɛli din kama nyɛ zaɣ’dɔzim ka do’so gba ʒiya ka ye leega piɛlli ka simiintinima nyɛ din pampaya taba n-zaya m-baɣa duu

Jama shee n bɔŋo zamaatu bin ka kalinli nyɛla bin kuriya ka ka shɛba pili zipiliti ka shɛba bɛ zuɣusaa ka bi shɛba bɛ tiŋli bi shɛba yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn ʒiɛhi ka bi shɛba laɣim yɛ niɛn shɛŋa din kama nyɛ zaɣa sabila.